Zizi rinoonekwa riri mumuti richiratidza kuti richiri diki. Mashizha emuti uyu akasvibira zvinoita kuti riwane pekuhwanda.

Usavi hwakanaka hunemadomasi hunoratidza kuti hwagadziriswa kuti ugodyiwa nesadzarakanaka uyewo vanhu vachiguta nekuwana hutano.

Vaimbi vakagara mumba vanoridza hosho, kurova ngoma pamwechete nembira, vachidzidzira kuti vagonakidzawo ruzhinji nenguva dzamasikati.

Mukomana akabata mbozhanhare yake, pakati pemugwagwa wakagamurwa. Uye motokari inouyawo panosangana mugwagwa mitatu, nesango rakasvibira zvikuru.

Mugwagwa unemotokari dzakawanda dzinoenda kwadzinoenda nemiti inemashizha mashoma. Mugwagwa ahuna kunyanyofara zvakanyanya unoratidza kuti mudiki. Pamativi parutivi pemugwagwa hapana kusvibirawo huswa zvinoita kuti mugwagwa uyevedze.

Nzvimbo inorasirwa marara zvisiri pamutemo inoonekwa munharaunda inogara vanhu voruzhinji panoonekwawo zvakare motokari inotakura vanhu netangi remvura ipapo.

Njanji inofamba nezvitima yava kumera huswa zvinoratidza kuti yava nenguva isingashandiswi. Mahofisi acho ari pedyo, imwe ine mudurikidzwa.

Shiri inemavara anoyevedza akasiyana-siyana anosanganisira matema, machena, matsvuku, yakamhara pamusoro pomuti.

Nzvimbo inoitirwa bhizimisi nekunwirwa doro inoonekwa kuratidza kuti iri munzvimbo inogara veruzhinji vane kuwana kushoma.

Sango dema rine miti ine mashizha akasvibira uyewo mumvuri. Panoratidza kuti panotonhorera. Tsanga nedzimwe tsotso dzakaoma dzinoonekwawo mukati mesango iri.

Uswa hwakaoma nenzvimbo ine guruva inooneka. Nechekumashure kune sango rine miti imwe ine mashizha akasvibira, imwe yakaoma.

Varume vari padare namambo pasi pomuti mukuru une mumvuri wakanaka. Mimwewo miti iripo midoko ine mashizha akasvibira.

Sherefu yechitoro chinotengeswa mishonga yekugadzira mataera nezvinofambisa dzimotokari zvakarongwa zvakanaka uye pakachena zvikuru.

Motokari inotakura dzimwe motokari. Inoonekwa yakaisvonaka uyewo inoratidza kuti yakachengetedzeka. Yakamira mumugwagwa une guruva. Kuseri kune miti mirefu.

Zvivezwa zvakaiswa ruvara ruchena. Zviri pamusha pana maruva ane mashizha akasvibira uye pasi pane ruvara rutsvuku. Zvakanaka chaizvo.

Dombo guru namamwe matombo madiki akakomberedza miti inoonekwawo zvakare mikuru nemidiki poita marara mashoma mashizha akasvibira aripo.

Muti mukuru une mamwe mapazi ane mashizha akasvibira neamwewo anoyevedza uri mukati meruzhowa zvinoratidza kuti pangave pamagirosa kana pachikoro chavana.

Varume vakagara vakomberedza tafura ine zvinwiwa. Inoratidza kuti zvokudya zvava pedyo. Unogona kuva muchato kana kumwewo kuungana kune mafaro.

Nzvimbo iri pakati pedhorobha kune motokari zhinji nevanotengesa nezvivakwa zvemudurikidzwa zvirpowo ipapo.

Mushina unoshandiswa kutakura kuchera ivhu kana kutakura marara akawanda uchiisa mune motokari dzinonorasa. Mushina wakasimba zvikuru.

Musika wembatatisi unoonekwa mune rima imomo. Vanhu vane mahovhorosi vakagara pasi vachitengesera vakamira uye vakapfekawo zvitsvuku vanofarira basa ravo rekuti vaite mari yekuvapa pundutso.

Ruzhowa rwakavakwa nezvidhinha uye nzira inofamba nevanhu vetsoka. Miti isina mashizha nehuswa hwakaoma hunoonekwa pedyo nomugwagwa mukuru uri kufamba motokari.

Voruzhizhi vanofamba mumucheto womugwagwa. Zvivakwa zvomidurikidzwa zvinovonekwa. Pasi panofambwa napo pane marara, kunoratidza kuti kunenge kwanga kwambonaya.

Matangi emvura arimusango, sango rakasvibira. Mufananidzo ahuna kunyatsojeka, unemiti nesango zvakati kurei zvakanyanya.